Omuntu ngele owu na egumbo lyoye wa hala li kale hali monika nawa kaanegumbo nokaayenda owa pumbwa okukala wu na okataafula okawanawa niipundi yokukaatumba iiwanawa yi na olwaala oluwanawa.

Iimaliwa yomiilongo ya yooloka oyina oongushu dha yooloka, oshoka ngele owuna oshimaliwa shomoshilongo shetu shaNamibia oto vulu okuya koshilongo oshiwanawa koAmerica nande okuli, eto muno kutya oshimaliwa shetu oshili pondando yongushu oshona nayi.

Omuntu ngele owahala ohauto yoye ombwanawa owapumbwa okuya kombaanga yaVenduka . Ombaanga yaVenduka otayi kukwathele nokulanda ohauto yoye yokuhinga. Ohauto tayi vulu okukala tayi futwa komwedhi ndele itokala wuli muudhigu oshoka itokala tofutu iimaliwa oyindji.

Opuna aantu oyendji haya kala yahala okulanda omagumbo shili, oshoka omagumbo ogena ondilo go owapumbwa wukale wuna iimaliwa oyindji. Ngele owayi koombaanga yedhina Netbank otayi vulu yiku kwathele oshimaliwa shoye shegumbo ndjoka wahala oku landa, eto kala tofutuko komwedhi iimaliwa mbyoka wapewa kombaanga.

Iimaliwa yetu yomoshilongo shetu sha Namibia oyi na ongushu yi vulithe iilongo oyindji mu Africa, oshoka oshilongo shetu osha fa ngaa shi li pombanda shi vulithe iilongo oyindji mu Africa.

Uyuni wopayife oshimaliwa oshina oshilonga nonkondo, oshoka kapena shoka toningi ndele inadhipumbwa oshimaliwa, okuza nga okulanda uunima woye wokulya nenge iikutu yoye, Inashifa nale aantu kwali owala kwali hakala tayandja iinima opo yamone oshinima oshikwawo.

Kehe ngaa mpa toyi to zimo megumbo owa pumbwa oku kala wuna oshimaliwa. Oshoka kapena mpa to vulu okuya ndele ino pumbwa oku landa sha nenge ino pumbwa oku futila sha. Oshoka aantu oyendji oya hala oshimaliwa.

Iimaliwa oyina ongushu yayoloka, okutya ngele owuli moshilongo shetu shaNamibia, iimaliwa yomoshilongo shetu oyina ongushu yayoloka kiilongo oyindji, oshoka ngele oto zimo moshilongo shetu oto kamona kutya iilongo nenge iimaliwa yetu oyina ongushu yili pombanda ilo yili pevi kiilongo ikwawo.

Ngele oweya nondola yo moshilongo shaAmerica muAfrica oto mono kutya ondola yaAmerica oyina ongushu yi vule iilongo ayihe yo muAfrica oshoka Oshilongo shono shaAmerica oshilongo shono shili pombanda shi vule iilongo ayihe yo muAfrica.

Omuntu ngele owuna oshimaliwa shoshilongo shaAmerica owuna oshimaliwa oshindji nayi, oshoka ondola oshimaliwa shoshilongo shaAmerica oshina ongushu oyindji nayi shi vulithe iimaliwa yiilongo oyindji nayi.

Muuyuni wopaife kapena ngu kehole oshimaliwa, oshoka ngele owa adha nando okanona okashona nenge omukuluntu ndele tomupe keshe ngaa oshimaliwa sho wemupa, ota kala uuvite nawa lela oshoka kehe gumwe okwahala ashike oshimaliwa.

Ngaashi ngaa haku ti iimaliwa oyina omutse gomuntu omuntu ngele owuna iimaliwa yaantu oho vulu oku yi dhipagelwa, oshoka aantu yopaife ito vulu oku kala wushi kutya otaya ningi shingi shike molwa edhina lyiimaliwa.

Omuntu ngele owuna oshimaliwa nenge odola yo shilongo shaAmerika, omuntu wuna iimaliwa lela. oshoka oshimaliwa shono sho dola yaAmerika, oshimaliwa shina ongushu yili pombanda kiilongo oyindji nayi.

Oositola dhiikulya omo hatuyi tuka lande iikulya yetu yomomagumbo, mbi tatuteleke nokulya pethimbo mpoka. Oositola odhina iikulya yayooloka, kekehe shoka wahala okulya nenge okulanda omoshili.

Uuyuni wopaife owuuka komeho nongele owayi moositola dhimwe oto vulu owala oku landa iinima yoye, ngweye to vulu okukiidhengela peshina ngoye mwene, eto futu iimaliwa yoye inoo kwathelwa komuntu owala.

Ethimbo ndali omushona, okwali handi kala ndahala iilonga yoku ka longa moombaanga oshoka ngele ondili mombaanga okwali handi mono kutya otandi kala tandi mono iinima oyindji oshoka ohaya longo niimaliwa, ndele edhiladhilo ndono kakwali nee li na uuyelele wa gwana po nani.

Oombaanga yaVenduka otayi tseyitha oshigwana kutya ngele owa longitha iimaliwa yi thike sigo opomayovi ga hetatu nethele limwe oto vulu okumona 20% yiimaliwa mbyoka.

Aantu oyendji oye shishi oku ninga iipundi ndele kayishi kehe gumwe eshi oku ninga iipundi iwanawa. Iipundi ifulika lela ngele yili nomegumbo. Oto mono kutya oshipundi shino osha longwa lela komuntu omudhingi.

Omuntu ngele owahala okukala wuna egumbo hali monika nawa ile nga wuna ondunda yo ye nde owahala yi kale hayi monika nawa, owa pumbwa okukala wuna iipundi nokatafula ka ningwa nawa miipilangi iiwana opo wala to vulu okukala wi hafela nangwe mwene.

Muuyuni wopayife nenge owa tegelela owala to mono iilonga ngele wa mana osikola otoka mona iihuna, oshoka kehe gumwe okwa pumbwa iimaliwa. Iimaliwa oya simana oshoka oto vulu oku ilongela ngweye mwene to mono iimaliwa to kala to landa iinima yoye ngweye mwene. Noku kala ngaa to kwathele mboka ya pumbwa oku kwathelwa oshoka owa pumbwa oku kala wushi oku longa iimaliwa.

Muuyuni wopaife ngele otozi megumbo toyi ngaa neefelende dhoye poima owapumbwa wukale wuna oshimaliwa peke nenge mokandjato koye oshoka iinima oyindji hayi ka holoka pomahala omuntu

Omuntu ngelw owuna ngaa ombelewa yoye nenge wuna ondunda yoye ndele owahala iipundi iiwanawa owapumbwa okuya paantu oyo dhingi oyo haya ningi iipundi iiwanawa.

Muuyuni wopaife ngele otweende pomahala puudha aantu, owapumbwa okukala watala iinima yoye nawa , ngoye totala kutya pehala mpoka wuli opuli ngaa nawa , oshoka aantu yopaife otaya ningi iinima iikumithi niiwinayi.

Omuntu ngele owa hala okulanda egumbo lyoye , Owapumbwa okukala wuna oshimaliwa oshindji, Oshoka kayishi kehe gumwe hakala ena iimaliwa mbyoka , Nongele otovulu oku kamona ompito otovulu okuya kombanga mbyoka yedhina FNB, Oyo tayi vulu oku kwathela nokulanda egumbo lyoye ngweye tovulu oku Kala tofutu iimaliwa komwedhi , Iimaliwa ishona yegumbo lyoye ndjoka.

Omuntu ngele owazi megumbo waya pomahala mpoka pena aantu owapumbwa ngaa okutala nawa ,Oshoka aantu oyendji yeli pehala limwe ohashi vulika yakale yeya okuyaka iinima yaantu onkene owapumbwa ngaa okukala wa tala nawa.

Omuntu ngele owa hala wu kale wuna ondunda yo opala nawa nenge egumbo lyoye lyo opala, owu hole ngaa ho tula uungala pokatafuula ha keli poradio yomuzizimba nenge to tula nga pokatafuula ha ke li pombete.

Ombaanga yedhina FNB otayi tseyithile aantu kutya ngele owuna iimaliwa kokalata koye kombaanga, oshiwanawa shi vulithe wuna iimaliwa peke, oshoka iimaliwa ohayi vulu okukana, yo ohayi vulu okukala owala kaayishi iiwanawa ngele weyi humbata peke.

Muuyuni wopaife kehe gumwe oku hole iimaliwa, oshoka iimaliwa oyo owala hayi vulu oku nyanyudha omwenyo gomuntu yo oyo nokuli hayi vulu oku dhipagitha aantu molwa oshimaliwa owala.

Ethimbo kwali omushona , okwali handi kala nda hala oku ka longa mombaanga, oshoka ngele ondayi mombaanga nameme gwandje , ohandi kala nda fuuka unene kaantu mboka haya longo mombaanga, oshoka ohandi mono yafa yeli pombanda nayi , na ohandi kala nda hala okuyapula kutya ; mombaanga ohaya yimo ngiini?

Omuntu ngele owa kala wuna iipundi yoku katumba iiwanawa megumbo, ohashi monika nawa kaantu yomegumbo, nokaantu yaahenda, ngele iipundi yoye yomegumbo otayi monika nawa ya opala, yo otayi monika nawa ya yela.

Iimaliwa oya simana muuyuni wopaife, oshoka kapu na shi to ningi ndele inashi pumbwa oshimaliwa. Okutya ngaa okokulanda iikulya nenge okulanda iikutu yokuzala kehe esiku megumbo nenge yo ku za po.

Omuntu ngele owuna oshimaliwa sho shilongo shaAmerica, owuna iimaliwa oyindji shili oshoka oshimaliwa shoka oshina ondando yivule iilongo oyindji muuyuni. Yo ondando oyili pombanda nayi nongele owu shina moshilongo shetu, owuna iimaliwa oyindji.

Iimaliwa yiilongo yayoloka oyili po nga ya longwa nale yayoloka. Oshoka kapena iilongo yina iimaliwa yiifa. Nongele iimaliwa mbyono yiilingo oyina wo ongushu yayoloka. Kapena oshilongo shina iimaliwa yi thike pamwe niilongo iikwawo nenge yina ongushu yithike pamwe.

Omuntu ngele owadheuka wushi okuninga iinima oyindji niipilangi, okokutya ngaa iipundi niitaafula otovulu okuninga shili iimaliwa oyindji miinima mbi ngele oweyilanditha nawa, onge otoningi iinima iiwanawa shili.

Inohala oku ninga iimaliwa muuyuni wo paife ? Owa pumbwa okutameka okulanditha iinima ya pumbiwa ku keshe gumwe oshaka ngele oto vulu okumona oshima shili sha pumbiwa kehesiku komuntu kehe opo to vulu okumona iimaliwa .

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi tseyithile aantu kutya ngele omuntu owahala egumbo lyoye ndele kuna iimaliwa yagwana otovulu okuya ndele tayeku kwathele yeku tulilemo omayele kutya otovulu okulongitha iimaliwa. Tokala owala tofutuko iimaliwa iishona kehe komwedhi opo wugwanithe iimaliwa mbyoka.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi gandja etumwalaka koshigwana kutya ombaanga yawo Yomo Katima mulilo otayi kakala yapata momasiku omilongombali nagaheyali sigo omilongombali nomugoyi ga Sepetemba.

Omuntu owuhole nga okukala wuna oladioyomuzizimba onene nawa megumbo lyoye opo nga wuvule okutala omatanga goye unene ngaashi kuna omatanga giilongo yayooloka opo wuvule okutala nyanyu momutima goye.

Omuntu ngele owa tala kiimaliwa mbi tuna moshilongo shetu sha Namibia kayina naana ongushu yi vule iimaliwa mbi yili kiilongo ngaashi oshilongo sha America. Oshilongo sha America osho oshilongo shimwe shina iimaliwa yina ongushu yi vule iilonga oyindji nayi.

Omagumbo gopaife ogena eyooloko olindji nayi komagumbo gonale, oshoka omagumbo gopaife ogena omalamba haga longo kolusheno nomasiga haga longo kolusheno, go oga tungwa noondhopi oshoka omagumbo gopaife omagumbo omawanawa lela.

Omuntu kehe okuhole iimaliwa oshoka kapena mpa toyi moshilongo ndele kapena ngu inahala iimaliwa. Iimaliwa okwa tiwa oyo omutse gomuntu na ngele omuntu owemupe oshimaliwa ota kala uuva nawa lela.

Omuntu ngele owahala okumona iipundi iiwanawa nuutaafula uuwanawa wo kukala megumbo lyoye , owapumbwa okukatalelapo oositola dhedhina Lewis nenge ositola Furniture, odho oositola dhingi mokukanditha iipundi niitaafula yomegumbo iiwanawa.

Omuntu owahala okulanda egumbo lyoye ewaanawa shiki ndele iimaliwa yokulanda egumbo kayipo shili. No ngele owayi kombaanga ye dhina bank windhoek, otovulu okwii mone nako omuntu teku tulilemo omayele omawaanawa shili, go kumona oshimaliwa kombaanga ndyono yo kulanda egumbo ngoye to vulu okukala toyi futu komwedhi ndele ito tofutu iimaliwa oyindji.

Omuntu ngele owuna oshimaliwa, owuna oku kala wushi kutya oshimaliwa shoye oha shiyipeni, nongele wamona oshimaliwa oholanda lela shike nohoshi longithapo shike, opo owala tovulu okukala wushi oku kwata oshimaliwa.

Omuntu ngele wuna ondunda yoye oho kala nga wahala ngaa oku kala wuna iinima iiwanawa. Ngaashi nga oradio yomuzizimba yili pokatafuula ka ningwa miipilangi taka monika nawa. Opo nga wu kale wuli nawa ngoye wu uvite nawa.

Opena aantu oyendji yeshi okuninga iinima oyindji miipilangi , oshoka ngele owa hala osikopa ombwaanawa ya ningwa miipilangi oto vulu okumona antu oyendji moshilongo shetu shaNamibia muka, yeshi okuninga oosikopa hadhi monika nawa leela miipilangi dhomondunda yoye.

Omuntu ngele waza megumbo waya komahala nga guudha aantu, owa pumbwa ngaa oku kala wa tala nawa oshoka, omahala ngano ohaga kala gu udha aantu yamwe ya endele iinima kaayishi okulanda. Oshoka ohaya kala ya endela oku yaka iinima yaantu.

Omuntu ngele wu na ombete ombwaanawa, ombete onene nawa megumbo lyoye, nenge mondunda yoye, oho kala wu na omwenyo gu uvite nawa lela oshoka ombete oyo ya simana kaantu oyendji.

Omuntu methimbo lyopaife owuna okukala watala nawa oshoka ngele owuna ongodhi otovulu okukala hodhengelwa koongodhi kudhishi oongodhi dhahala okukuyaka iimaliwa yoye okukala owala topopi nayo.

Iilongo yiili noyi ili oyina iimaliwa oyina oongushu dhayoloka oshoka ngele owuna ondola yoshilongo shaAmerica oto mono kutya ondola oyili pombanda nenge pevi kiimaliwa oyindji yomilongo yayooloka ngaashi iimaliwa yomoshilongo shetu shaNamibia.

Omuntu ngele owuna oradio yo ye yomu zizimbe yi li po katafula taka monika nawa okanawa ka ningwa miipilangi ya ningwa lela komuntu e shi oku ninga uutafula nuupilangi, ohashi monika nawa shili. Oshoka ohayi kala tayi monika yafa yili megumbo lyopala.

Iipundi iiwanawa oya pumbiwa megumbo, oshoka ngele owuna iipundi iiwanawa yoku kaatumbila megumbo lyoye ohashi eta aantu ya kale yeshi kutya owuna egumbo lyishi oku talelwa po nawa.

Ombaanga yaBank Windhoek ota yi tseyithile oshigwana kutya oto vulu okulongitha ongodhi yoye wu tale kutya owu na oshimaliwa shithike peni ningi dhi yoye owala. Ino pumbwa oku ya kombaanga wuka tale iinima ayihe mbyoka.

Omuntu ngele owu na egumbo lyoye owu hole okukala wu na iipundi yokukuutumba mehala lyokukuutumba megumbo tali monika nawa, yi na nuukuusinga tawu monika nawa wu na omalwaala haga eta shili aayenda ya kale yu uvite nawa ngele ya kuutumba ko.

Kehe gumwe muuyuni wo paife okwa hala iimaliwa okutya ngaa iimaliwa oyo hayi vulu okunyanyitha omuntu, okukala ngaa ta landa iinima mbi ya halika komwenyo gwe. Okuza ngaa kiikutu ye no kiikulya yo kulya.

Opu na aantu aanongo noonkondo pokuninga iinima miipilangi, oshoka otaya vulu ye ku ningile okagumbo kuudhila nenge okagumbo kokambwa koye nenge kombishi koye niipilangi owala nongele owa hala iinima iiwanawa ya ningwa niipilangi aantu oyendji aanongo pokuninga niipilangi iinima ya yoolokathana.

Omuntu thimbo limwe ohokala wahala okulanda ohauto ngele wuna iilonga, oshoka iimaliwa nokulanda ohauto ohayi Kala oyindji, Nongele otonyengwa kimaliwa yohauto , otovulu okutulapo iimaliwa mbi wunapo ngweye tovulu okukwathelwa kombanga yedhina Nedbank opo wuvule okulanda ohauto yoye

Opu na aantu oyendji mboka yadheuka mokuninga iinima oyindji miipa yiinamwenyo mbyoka iiwanawa. Ngele owa yi nande omomatala gaShakati oto vulu oku adhamo iinima oyindji yaningwa miipa yiinamwenyo ngaashi omapaya gokuzala, oongaku nuundjato waakulukadhi.

Muyuni wopayife kehe gumwe okwahala iimaliwa oshoka aantu otaya ningi iinima iiwinayi opo owala yamone iimaliwa okuza ngaa koku yaka nokuninga iinima iiwinayi yamone iimaliwa .

Iilongo oyindji oyi na iimaliwa ya yooloka, oshoka ngele owu na oshimaliwa shomoNamibia itashi ka vula oku ka longa miilongo iikwawo. Owa pumbwa okukala to shendje iimaliwa yoye ngele oto zi noshimaliwa moshilongo shilwe wu uka koshilongo oshikwawo.

Ombaanga yedhina Standard Bank otayi uvitha ko oshigwana naakwashigwana ayehe ye li moshilongo shaNamibia kutya otayi ka kala yi na oohauto dhi na ombiliha nayi kehala lyedhina Old Wheelers Club. Otaku ka kala ku na oohauto tadhi landithwa kombaanga yedhina Standard Bank dhi li kombiliha nayi. Ki itoolele po ngaa yoye ndji wa hala.

Ombaanga yedhi lyoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya oya pumbwa okukala yashangitha uukalata wawo womoongodhi omadhina gawo oshoka otayi tseyithile aakwashigwana kutya omasiku o31 gaDesemba opo yapumbwa ayehe yakale yashangitha uukalata wawo.

Omuntu ngele owuna oshimaliwa shoondola dhaAmerica omuntu ngawo omukengeli nayi. Oshoka oshimaliwa shoka oshina ongushu yili pombanda nayi. Yi vulithe iilongo oyindji nayi muuyuni. Oshoka ngele owu na oshimaliwa shono oto vulu ku mona kutya ngele oweshi shendje moshilongo nenge oweshi shendje miimaliwa yoshilongo shaandjeni owuna iimaliwa oyindji nayi.

Omuntu owu hole nga okukala wuna iitafula iyali nenge itatu yili megumbo , tayi Monika nawa yaningwa miipilangi oshoka ngele owa mono omuntu omunongo lela mokuninga iitafula niipundi miipilangi oto vulu okukala wuna iinima iiwanawa megumbo.

Muuyuni wopayife kehe gumwe okwahala oshimaliwa , nongele oto adha ngaa aantu taya ndombola nenge ngaa yeli momashina taya dhana iimaliwa kehe gumwe okwahala owala oshimaliwa.

Omuntu ngele owu na ombaanga yedhina o-FNB, oto vulu okukala holongitha ongodhi yoye yopeke. Tolongitha omalungula okuninga iinima yoye ayihe mboka wahala okuninga. Ngele owahala oku landa sha komalungula ino pumbwa oku ya kombaanga.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek, ombaanga yimwe yina oshimpwiyu, yo oya hala ehumokomeho lyoshilongo shetu shaNamibia, oshoka oya tula oomiliyona omilongo mbali naheyali moosikola, opo tu vule oku kala tuna aalongwa oyendji.

Kehe gumwe moshilongo okwahala iimaliwa, oshoka iimaliwa okwatiwa oyo omutse gwomuntu , ngele owayi pondje itovulu owala okuzapo nasha kuna oshimaliwa mondjato.

Omuntu opo nga wukale ihokana lela ngele wuli kiilongo yili owapumbwa wukale hotala kutya oshimaliwa shomo shikongo sheni oshina ongushi yithike peni no koshilongo hu wahala okuya, Opo wukale wushi kutya owuna iimaliwa ingapi peke.

Omuntu ngele owahala okulanda ohauto hayi vulu ngaa okuzako kopate yaya ngaa moondundu dhokuushimba, owapumbwa okulanda ohauto yo ku inekelwa ngaashi yedhina Toyota . Ohauto ndjono otovulu okuyi landa nombaanga yedhina Bank Windhoek tayi vulu oku kukwathela okulanda ohauto ndjoka ya halika komutima goye.

Ngele owa tala iilongo oyindji yomu Africa otomono kutya oshilongo shetu sha Namibia osho oshilongo shimwe shina ongushu yiimaliwa yili pombanda yivulithe iilongo oyindji yomu Africa.

Muuyuni wopayife aantu kehe gumwe okwahala oshimaliwa oshoka inawufa uuyuni wonale sho aantu kwali haya longitha iinima yawo opo yavule okumona oshinima oshikwawo shomuntu . Muuyuni wopayife aantu ohaya longitha iimaliwa.

Omuntu ngele owa kala wu na oshimaliwa shomoshilongo shedhina America, oto kala wu na oshimaliwa shi na ongushu onene nayi, unene ngaa ngele oshimaliwa shono oshoshili sha za koshilongo shono sha America, oshimaliwa shono shi na ongushu yi li pombanda nayi kiilongo oyindji muuyuni.

Omuntu ngele owuna iimaliwa oyindji oho kala wuuvite nawa oshoka iimaliwa ohayi uvitha omwenyo gomuntu nawa, oshoka ngele oto vulu okulanda iinima mbiwapumbwa yoye oho kala wuuvite lela kutya ongoye owala wulimo moshilongo mu.

Omuntu owu na okukala wu na ondunda tayi monika nawa nongele owa hala ondunda yi kale tayi monika nawa owa pumbwa okataafula okawanawa ka ningwa miipilangi tayi monika nawa ke li pooha dhombete yoye, opo to vulu okutula oongala dhoye niinima oyindji hayi vulu okupoleka ondunda yoye.

Ombaanga yedhina FNB otayi tseyithile aantu kombinga yesindano lyomukulukadhi gedhina Selma Petrus, ngoka a sindana ongodhi yedhina Iphone 16 pro, kombaanga yedhina FNB.

Iimaliwa oyina oongushu dha yooloka oshoka ngele owa tala muuyuni wo paife iimaliwa oyindji mbi yina ongushu iimaliwa yoko America oyo iimaliwa lela yina ongushu yalonda pombanda yivule iilonga oyindji muuyuni.

Omuntu ngele owa kala wa hala iinima iiwanawa megumbo lyoye .Oto vulu okumona aantu mba yeshi oku ninga iipilangi miinima oyindji ngaashi iitaafula nenge iipundi iiwanawa tayi opaleke egumbo lyoye.

Oshimaliwa shomoshilongo shetu shaNamibia oshimaliwa shina ongushu yili pombanda nayi yivulithe iilonga oyindji yo moAfrica , oshoka ngele owazimo moshilongo shetu waka shendja ngaa iimaliwa yetu, miilongo yo moAfrica oto mono kutya oshimaliwa shetu oshina ongushu nayi.

Iilongo yi ili noyi ili oyina iimaliwa yina oongushu dha yooloka. Oshoka ngele owuna oshimaliwa sho moshilongo shoye owapumbwa wuye komalungula wu katale kutya ongushu yoshimaliwa yithike peni yomoshilongo mu wahala okuya.

Omuntu owuhole nga okukala wuna iipundi iwanawa yaningwa mipilangi megumbo lyoye, oshoka ngele owuna iipundi iwanawa yipilangi yina omalwala omanawa ashi monikitha egumbo lyoye ewanawa shili.

Omuntu ngele owahala oku landa iikulya yopamuthigululwakalo gwAawambo nenge wahala oku landa iinima yomuthigululwakalo gwaawambo owa pumbwa oku ka talela po omahala ngaashi omatala geli nga moOshakati nenge toya moshilandopangelo shetu shaNamibia.

Iimaliwa oyina ongushu yayoloka miilongo yiili no yiili, oshoka ngele wuna oshimaliwa shomoshilongo shetu Namibia oshina ongushu yili pombanda nenge yili pevi yivulithe iilongo oyindji yomu Africa.

Kapena ngu keehole iimaliwa oshoka ngele owayi ngaa nande opomuntu okutya ngaa nande okanona nenge omukuluntu ndele tomupe oshimaliwa ota kala a nyanyukwa nayi oshoka oshimaliwa osho omutse gomuntu.

Omuntu ngele owuna egumbo loye owapumbwa okukala wushi kutya iipundi yini tayi vulu oku opalela egumbo lyoye ohashi kala oshiwanawa no ohashi monika oshiwanawa kaanegumbo nokaashinda nokaayenda ngele yeya okukutalelapo.

Omuntu ngele owuna iimaliwa yili ko kakalata koye, ndele oto longitha ombaanga yedhina Nedbank, oto vulu oku kala walanda iinima yoye, niikulya yoye yokulya megumbo. Ngoye to kuthako noshimaliwa, ngele wa pumbwa oshimaliwa wushi pewe peke.

Muuyuni wopaife omuntu ngele owa hala oku kala ho kwata nawa oshimaliwa owa pumbwa oku kala ho vulu oku iyanda kiinima mbyoka ya halika komwenyo gwoye .

Omuntu ngele wuli pomahala goku landithila owa pumbwa oku kala wa tala nawa oshoka omahala ngano ohaga kala gena aantu oyendji. Yo aantu yamwe aafuthi ohaya kala ye ya oku kala taya yaka iinima yaantu moondjato.

Omuntu ngele waza megumbo waya kositola nenge waya pomahala puna aantu oyendji oho pumbwa oku kala wa tala nawa oshoka muuyuni wopayife aantu otaya ningi iinima iiwinayi opo owala yaka vule oku mona oshimaliwa miinima yawo mbyo.

Omuntu ngele owa hala iinima iiwanawa ya ningwa miipilangi okuza ngaa koosikopa, iipundi niiyaafula, oto vulu oku kala wa mona omuntu ngono eshi oku ninga iipilangi mbyono kehe mpa to yi moshilongo shetu shaNamibia.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi pula oshigwana kutya oto vulu nga okuya lombwela kutya oshike shono ho longitha iimaliwa yoye to vulu okushi tulapo opo ngaa wu vule okukala wuna iimaliwa yoye kombaanga yoku pungula ngaa iimaliwa yoye.

Omuntu ngele owa hala iipundi yoye iiwanawa ya ningwa lela yo opala owa pumbwa okuya komuntu omudhingi lela oku ninga iipundi yiipilangi, iinima tayi vulu oku talika yili megumbo naayenda sho taye ya megumbo lyoye oya fuuka lela oshoka oshasimana okukala wuna iipundi iiwanawa megumbo lyoye.

Muuyuni wopaife aantu ayehe oya pumbwa iimaliwa oshoka kehe mpa toyi owa pumbwa wu kale wuna oshimaliwa nakehe nga shi wahala okulanda owa pumbwa oshimaliwa kuza ngaa kiikulya yoku teleka noki kutu mbi wa zala.

Omathimbo gamwe ohaku kala ku na shili etango tali dhenge. Ta li dhenge li na omutenya shili tagu fike nokolutu. Nongele owa zi mo ngaa megumbo wu uka ngaa kokuma kehala ku na ngaa omeya gokuyoga oto vulu okuuvitha omwenyo gwoye nolutu lwoye nawa.

Iilongo yili no yili oyina iimaliwa yina ongushu dhayoloka oshoka itovulu okuza moshilongo sheni toti oto kakala wuna iimaliwa yithike pimaliwa mbi Waza nayo moshilongo sheni , oshoka iimaliwa yiilongo yimwe oyina ongushu dhayoloka, otovulu okwadha kutya oshimaliwa shomoshilongo sheni oshina ongushu yili pevi nayi.

Muuyuni yo payife oha kutiwa oshimaliwa omutse gomuntu, oshoka ngele owuna oshimaliwa oho vulu wo okulanda iinima mbi yahalika komwenyo goye niinima mbi wapumbwa nga megumbo Ilo kehe nga shi wapumbwa, oshoka osho aantu kehe gumwe okwahala nga kutya otamono ngiini okumona iimaliwa yaye.

Moshilongo shetu sha Namibia otuna aantu oyendji ya dheuka pokuninga oongaku nenge uundjato miipa yiinamwenyo, oshoka owayi ngaa komatala getu go kOshakati oto adha ko iinima oyindji to vulu okulanda, sha ningwa miipa yiinamwenyo.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayai tseyithile oshigwana kutya ngele oweya tumine oshinima shina olwaala olumbulawu owuna ompito yoku sindana iinima ya yooloka, oshpka osho owala ya hala wuya tumine ethano lina oshinima oshimbulawu.

Ethimbo kwa li ndili mondondo ontintatu, okwa li handi kala nda hala ombasikela nayi. Oshoka oombasikela ohandi kala ndeyi hala molwa ofelende dhandje dha li dhi na oombasikela, yo okwa li hayi kala tayi vulu okuya kehe pamwe mpoka nda hala.

Uuyuni wopaife kehe gumwe okuhole iimaliwa oshoka ngele owakala ngaa wuna iimaliwa oto vulu okulongitha iimaliwa mbyono okulanda iinima yoye mbi yahalika komwenyo goye, nokutameka ngo nande okulanditha iinima yoye mbi wahala okulanditha wumone mo iimaliwa yoye.

Ombanga yedhina Nedbank otayi uvithako oshigwana kutya otayi ka kala yina epapa tali dhanenwa kiitopolwa yayoloka yomoshilongo shetu shaNamibia. Mbyoka hayi ithanwa oNewspaper Cup otayi ka dhanenwa kiitopolwa yayoloka yomoshilongo shetu.

Ombaanga yedhina Bank Widhoek oyina omadhiladhilo omawanawa ngele tashiya Pokufuta iinima yoye nongodhi, oshoka otovulu okufuta iinima oyindji iinima yoye walanda mositola nombaanga yedhina Bank Widhoek.

Omuntu ngele wuna iimaliwa oho kala wu uvite nawa oshoka oho vulu oku landa iinima oyindj noshimaliwa shoye. Oto vulu wo oku landa iikulya yokulya niinima yoye yoku zala megumbo niinima yoye yoku zapo.

Omuntu ngele wuli pomahala puudha aantu, unene ngaa methimbo lyopaife aantu otaya ningi iinima iiwinayi oshoka oto vulu oku yakwa owala iinima yoye mokandjato koye nenge mondjato yoye yombulukweya ndele ito shi mono owala oshoka owa pumbwa oku kala wa tala nawa.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi vulu okuku kwathela mokulanda iinima yoye ngaashi: omambako gomegumbo nenge omambako gokukwenitha mondunda yoye ongondhi ngaa yoye yopeke. otayi vulu vulu okuku kwathela okulanda innima mbyoka niimalowa tayi vulu ngaa okukupa ngoye tokala ngaa toyi futu komwedhi.

Ombanga yedhina FNB otayi tseyithile akwashigwana kutya oyina ihohela yili pomulongo noshowo ihohela yoku landa egumbo yili pomulongo nayimwe.

Ombaanga yedhina Wesbank otayi lombwele aakwashigwana kutya oto vulu oku landa ohauto yoye ngweye tokala ngaa toyi futu komwedhi. Oomwedhi omilongo heyali nambali opo ngaa to vulu okukala to futu ohauto yoye niihohela yili ngaa pomilongo ndatu.

Omuntu owa pumbwa ngaa wu kale wuna iipundi iiwanawa yo yiigwana po nawa yo megumbo, noshitafula oshinene. Opo yi vule okukaatumba aantu ayehe yomegumbo opo ya vule okukala taa popi kehe shi sha pumbwa okupopiwa megumbo, nokulila po ngaa nge taa li uulalelo nenge ta ya li omuha.

Iimaliwa oya yooloka miilongo yi ili noyi ili, oshoka iimaliwa mbi hayi longithwa moshilongo shetu shaNamibia hayo naana iimaliwa to kaadha kiilongo iikwawo, yo niimaliwa yiilongo ya yooloka oyina ongushu yooloka kutya yimwe oyina ongushu yili pombanda yi vule iikwawo, yimwe oyina ongushu yili pevi yi vule iikwawo.

Omuntu ngele wuna ondunda yoye oho kala wa hala mu kale muna iinima iiwanawa ngashi oku landelamo uutafula walongwa miipilangi oshowo uuskopa, ohawu monikitha ondunda nawa noho kala wuuvite nawa.

Aantu yamwe oya dholoka pokuninga iitaafula miipilangi niinima iikwawo ngaashi uusikopa nenge iipundi. Oshoka ngele owa adha omuntu adholoka poku ninga iinima mbino, oto vulu oku ninga okataafula koye ile okasikopa okawanawa shili.

Omuntu ngele wuna ondunda yoye owu hole ngaa oku kala wuna mo uunima uuwaanawa, oshoka ngele owayi paantu mba ya dheuka nayi okuninga iinima miipilangi. Oto vulu oku imonena ko uunima woye uuwaanawa, to vulu oku wu tenteka mondunda yoye , mono to vulu oku tenteka ko uukulya woye nenge to vulu oku tenteka ko uungala woye.

Omuntu ngele owa pumbwa iipundi yopondje iiwanawa owa pumbwa okukala to tala iipundi ya ningwa niipilangi. Oshoka iipundi mbino iipundi iiwanawa yo ohayi monika nawa . Tse otu na aantu oyendji yomoNamibia haya ningi iipundi mbino iiwanawa unene.

Omuntu ngele to longo oho kala ngaa wa hala ohauto yoye yokuhinga, oshoka haaluhe ho kala wu na iimaliwa ya gwana po yokulanda ohauto ndjoka, oto vule ihe oku ka talela po ombaanga yedhina Nedbank yi ku kwathele nokulanda ohauto yoye.

Ngele to ka landa iikulya mositola paife iho vulu okumona iikulya oyindji nande omiimaliwa ya thika peyovi oshoka iimaliwa yopaife kayina we ongushu yi vulithe yonale iinima oya ninga ondilo.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi gandja iimaliwa eyovi (N$1000). Iimaliwa mbyono oto vulu okuyi longitha okufutila okanona koye osikola, oshoka iimaliwa ihayi ya po owala kehe ethimbo, sho ohashi vulu okukala oshidhigu okumona iimaliwa ya kehe esiku okufutila okanona koye.

Omuntu ngele wuna oshimaliwa oho kala wuuvite nawa shili nomwenyo goye ohagu kala guli pehala , oshoka oho vulu okulanda iikutu nokahauto koye ngaa ngele wa hala nenge to vulu okulanda iikulya mbi ya halika komutima goye.

MoNamibia omu na aantu oyendji mboka yeshi oku ninga iipundi niitafula miipilangi, iipundi niitafula iiwanawa ta yi vulu oku kala megumbo opo yi vule oku monikitha megumbo muuwanaa.

Ngele owaala okulanda iipundi ya ningwa nawa niipilangi, nenge uutafula woye tawu monika nawa wa ningwa miipilangi. Owa pumbwa okuya paantu ya dhewuka lela pokuninga iinima mbi. Oshoka iinima yimwe ihayi kala ya ningwa ya kola, yo ihayi kala tayi monika nawa.

Iilongo oyindji oyina iimaliwa yayo ya yooloka, oshoka oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Ito vulu owala okuza niimaliwa yoye moNamibia to keyi longitha kehe pamwe mpa wa hala, oku zamo moshilongo shetu.

Monkalamwenyo yopayife kape na shi to ningi inashi pumbwa oshimaliwa. Okutya nga okokulanda iikulya yomegumbo, okulanda iikutu yokuzala nokuninga iinima ayihe mbyoka ya pumbiwa, opo ike omuntu wu kale to vulu okufudha kombanda yevi.

Omuntu ngele wapumbwa oshimaliwa shokulanda nande oshihauto shoye she loli otovulu okuya kombaanga yedhina Nedbank. Ombaanga ndjika otayi vulu oku kupa oshimaliwa ngoye toya wushifute nale konima yoomwedhi ngele she kugwanithile shoye nawa.

Omuntu ngele owu na oshimaliwa, oho kala wu uvite nawa nayi, oshoka ngele owu na oshimaliwa oto vulu okulanda iinima ya yooloka, iinima tayi uvitha omwenyo goye nawa, okutya ngaa oto vulu okulanda uukulya woye uuwanawa to vulu okulya, ngoye oto vulu okulanda uukutu woye wokuza po.

Iimaliwa oyindji oyina oongushu dha yooloka miilongo ya yooloka oshoka oshimaliwa shaza moshilongo shetu shaNamibia, oshina ongushu ya yooloka koshimaliwa sha za moshilongo shaSouth Africa oshoka ngele oto zi niimaliwa miilongo ya yooloka owa pumbwa okukala wushi kutya oshimaliwa shino ngele onda zi nasho muka oshina ongushu ya fa peni moshilongo oshikwawo.

Omuntu ngele wuli moositola muna aantu oyendji, owa pumbwa oku kala wa tala nawa iinima yoye, oshoka aantu yamwe moositola ohaye yamo yena omadhiadhilo omawinayi, oshoka ohaya kala yahala oku yaka aantu iinima yawo.

Muuyuni wopaife aantu otaya ningi iinima iikumitha, opo owala ya mone oshimaliwa, oshoka kehe gumwe okwa pumbwa iimaliwa yokuninga iinima ya yooloka. Okuza ngaa kokulanda iikulya yokulya kehe esiku nenge okukala wu na iikutu yoye yokuzala kehe esiku.

Omuntu kehe moshilongo okwa pumbwa iimaliwa, okutya muuyuni wopaife kapu na kutya oto ningi shike inaashi pumbwa oshimaliwa, okuza ngaa koku landa omahini gomegumbo, oku landa iikulya ayihe yomegumbo noku zala ngaa, owa pumbwa oku kala wa landa iikutu noshimaliwa.

Muuyuni wo payife owapumbwa okukala wushi nkene wuna oku ninga iimaliwa, oshoka ngele kushi kutya iimaliwa ohayi ningwa ngiini otokiiyadha ashike toningi iinima haayo opo owala wiimone iimaliwa, okuza ngaa kokuyaka iinima yaantu no kuninga iinima kaayishi iiwanawa molwa wahala iimaliwa.

Omuntu ngele owa hala okukala to kwata nawa okamaliwa koye nenge toka pungula nawa okamaliwa koye owa pumbwa okutala pombaanga yedhina FNB oshoka ombaanga ndjino oyo ombaanga ombwanawa nokukaleka ngaa okamaliwa koye keli nawa opo wu vule okukalanda nawa iinima yoye mu Desemba.

Iimaliwa oyina oshilonga ku kehe gumwe muuyuni wo payife, oshoka kehe shimwe toningi monkalamwenyo yoye owapumbwa oshimaliwa. Ngele owa hala wukale nawa kombanda yevi huno owapumbwa okukala wuna oshimaliwa shake he shimwe.

Muuyuni wopaife otwa pumbwa oshimaliwa, oshoka kapu na we shoka tatu vulu okuninga inaashi pumbwa oshimaliwa. Uuna wa pumbwa iikulya, owa pumbwa oshimaliwa, opo wu ka lande iikutu. Ngele owa pumbwa iikutu owa pumbwa oshimaliwa wu ka lande iikutu, ngele owa hala okuza mo megumbo wu ye penipeni owa pumbwa oshimaliwa wu fute ohauto yaantu ndjoka tayi ku fala. Iinima oyindji tayi ningwa muuyuni muka owa pumbwa oshimaliwa.

Iimaliwa oya yoolokathana miilongo yi ili noyi ili, oshoka ngele toyi moshilongo shi ili owa pumbwa oku kala wuna oshimaliwa shomoshilongo hoka. Ito vulu owala okuza moshilongo sheni noshimaliwa shi wuna ngoye ototi oto vulu oku ka kala to longitha oshimaliwa shono moshilongo shiya.

Moositola omo momahala gamwe hamu kala mu udha, oshoka ngele wuli momahala ngano owa pumbwa oku kala wa tala nawa iinima yoye, ngoye owa kwata nawa iinima yoye, oshoka aantu yamwe yeli moositola ndhika oye ya okuninga iinima hayo, okutya ngaa omuna aantu ye ya oku yaka, naantu ye ya oku kala ya tala ike iinima yaantu opo yeku ningile uuwinayi.

Ombaanga yedhina NEDBANK otayi pula kaakwashigwana opo ya vule okukwathela ombaanga niikutu mbyoka ya pumbiwa, kutya ngele owuna okakutu tovulu okuka gandja ihoka zala shito nenege kapuna ngoka heka zala oto vulu okuka gandja opo ya kamone ngoka tavulu okupewa iikutu mbyoka.

Omuntu ngele wa hala oku landa ohauto, aluhe hokala wuna iimaliwa ya gwana oku landa ohauto ndjoka wa hala, ashike ngele owa yi kombanga ya Bank windhoek oto adhamo ohauto ombwanawa to vulu oku yi landa nombanga, moku longitha oshimaliwa shombanga ngoye to kala to futu komwedhi.

Okathanguthangu kena oshilonga oshoka ngele omuntu owa hala okuya komahala geli kokule nayi, oto vulu nga oku kutha oka thanguthangu koye, eto yi komahala ngoka oshoka ohaka endelele shi vulithe oku enda koompadhi.

Omuntu ngele tweende niilongo yiili, owa pumbwa okukala wushi kutya ngele owu na iimaliwa yomoshilongo shi wa za kutya oshina ongushu yithike peni kweelekanitha nongushu yiimaliwa yoshilongo shoka toyi.

Omuntu ngele weya kositola weya okulande iinima yoye owapumbwa okukala hotala nawa okandjato koye niinima mbyoka weya nayo oshoka kashishi kehe gumwe eli mositola ena omadhiladhilo gekufa oshoka aantu yamwe oyeya okuyaka iinima yaantu yo yamwe oyeya kuninga iinima iiwinayi kaantu akwawo.

Ngele ndaya kostola ndaka landa sha ohandi kala nga tandi pula kutya oshike omaketitha gamwe haga kala gena ondilo nayi, naantu oye li haya landa omaketitha goondilo uunene ngawo edhina nenge oshikwashike.

Omuntu ngele wu li momahala hamulandithilwa unene ngaa mu mu na uutala owundji wokulandithila owa pumbwa okukala wa tala na iinima yoye nawa unene ngaa uundjato woye oshoka opuna yamwe haya kala momahala ngano ndele ohaya kala oku kutha aantu iinima yawo nenge oku ku yaka iinima yoye inooshimona.

Omuntu ngele owa hala okukala wu na egumbo tali monika nawa, owa pumbwa iipundi nokataafula okawanawa. Iitaafula iiwanawa yi li megumbo lyoye moka niipundi tayi monika nawa yi na omalwaala omawanawa.

Kehe gumwe muuyuni wopaife oti ipula kutya oshimaliwa ote shi mono ngiini. Kehe gumwe oku na ngaa shi ta longele nenge shi ti ilongele, opo a vule okumona oshimaliwa shili tashi vulu oku mu kwathela monkalamwenyo ye.

Omuntu ngele wuli kombanda yevi owa pumbwa okukala wu na oshimaliwa. Oshimaliwa shono ohashi kwathele iinima oyindji oshoka ka pu na mpa to ka vula okweenda nenge shoka to vulu okuninga ndele ina shi pumbwa oshimaliwa oko kutya ngaa kokulanda iikutu yoye yokuzala nokulanda sha shokulya.

Omuntu ngele wu na iipundi yoku kala omutumba iiwanawa megumbo nokataafula ka ningwa nawa miipilangi, oho kala wuuvite nawa shili, sho oha shi monika nawa kaayenda nokaa kwanegumho yoye.

Omuntu ngele owu li momahala gomalandithilo owu na oku kala wa kotoka noku tonatela iinima yoye, molwaashoka aantu haa yehe ha ye ya nomalalakano goku landa iinima yawo. Yamwe oha ye ya nelalakano lyoku yuga aantu iinima yawo.

Shi ndi li moshiputudhilo shetu shopombanda muka otandi kala ndi na ondjodhi kutya esiku limwe otandi ka longa mombaanga dhoopombanda dhaNamibia. Ombaanga ngaashi Standard Bank nenge FNB, oyo ombaanga nda hala ndi ka longele ndjoka.

Kehe gumwe okuza ngaa kuunona sigo okokuukuluntu ota Kongo omukalo goku mona iimaliwa oshoka iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni wetu okutya ngaa kutya owaala oku kalanda okanima koye kokuzala nenge oshinima shoye shokulya, owuna okukala wuna oshimaliwa.

Ongodhi yedhina iPhone oya pewa esimano olyindji nayi kaantu yomoshilongo shetu shaNamibia. Oshoka ngele owuna ongodhi ndjika oho talikako wafa wuna oshimaliwa oshoka ongodhi oyina ondilo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yina ongushu yayooloka , ongele otozi moshilongo sheni wuuka moshilongo oshikwawo oto mono kutya ongushu yoshimaliwa shoye oyili pombanda nenge pevi shivulithe iimaliwa yomoshilongo mo.

Iimaliwa muuyuni oyili mo oyindji nakehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yasho nakehe oshoka ngele nande otoyi wu ka lande sha owa pumbwa oku kala wuna iimaliwa yoshilongo shoka. Okuza ngaa moNamibia, toyi ko South Africa nokiilongo iikwawo. Otuna iilongo ayihe yina iimaliwa yawo ya yooloka.

Omuntu ngele wuli pomahala ngoka nga udha aantu, owa pumbwa oku kala watala iinima yoye ilo ondjato yoye nawa, oshoka ngele ino tala nawa otwaadha owala wakuthwa iinima yoye inoshi mona nawa oshoka kaantu ayeshe hayeya momashala ngeno yeye yalande iinima.

Omuntu ngele owiilongo okuninga iipundi niitaafula noosikopa niipilangi oto vulu okumonamo okamaliwa koye keli nawa lela oshoka iinima mbika oya pumbiwa kaantu oyendji momagumbo nenge moondunda dhawo.

Iimaliwa yomiilongo ya yooloka oyina oongushu ya yooloka, oshoka iimaliwa mbi tuna moshilongo shetu shaNamibia oyina ongushu ya yooloka kiimaliwa yo kiilongo yi ili noyi ili.

Iipundi iiwanawa oya pumbiwa mo megumbo oshoka ngele omuntu wuna iipundi tayi monika nawa yina olwaala oluwanawa nokataafula ngaa keli mehala mono hamu kuutumba kehe gumwe megumbk ohashi kala tashi monika nawa kaantu ayehe yomegumbo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yina ongushu ya yoloka, oshoka ngele otozi moshilongo shayeni wu uka nenge waka talelapo koshilongo shayoloka owa pumbwa oku kala wuna iimaliwa yashendjwa miimaliwa yoshilongo moka, oshoka ito vulu oku za moshilongo shayeni etoka longitha iimaliwa yomoshilongo oshi kwawo.

Ope na aantu yamwe ye shi okuninga iipundi miipilangi iiwaanawa lela. Omuntu te ku ningile oshipundi miipilangi nenge okataafula moshipilangi ndele ito hala owala okukutha ko omeho goye.

Iimaliwa oyina oongushu dhi ili kiilongo ya yoloka oshoka ngele owuna oshimaliwa shomoshilongo shetu shaNamibia kashina ongushu yafa yokoshilongo shimwe nande omo Angola. Oshoka ngele owayi koAngola oto vulu oku mona kutya oshimaliwa shetu shomo Namibia oshina ongushu onene shivule shomo shilongo mo.

Ngele owu li moshilongo shetu shaNamibia muka, to kongo ombaanga yedhina Bank Windhoek, otoyi adha pomahala ogendji nenge miitopolwa oyindji yaNamibia. Miitopolwa mbyoka yEenhana, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango nenge Ondangwa.

Iimaliwa mbi hayi longithwa moNamibia, oyina ongushu yivule yiilongo oyindji muAfrika oshoka moNamibia omuna oshimaliwa shina ongushu inashi fa iilongo yomu Afrika.

Omuntu ngele wuna oshimaliwa koombanga yoye nenge wuna oshimaliwa meke ohokala wuuvite nawa oshoka oto vulu okulanda nokulanditha iinima yi ili noyi ili opo wumone oshimaliwa shoka. Oshimaliwa shoka ngele wushina oho vulu oku kala tolanda nande uukulya woye megumbo niikutu yoye yokuzala

Iimaliwa ohayi ningitha aantu iinima iiwinayi. Oshoka ngele ka kwali ngaa lela kuna iimaliwa ya pumbiwa ku kehe gumwe, ngele aantu ihaya yaka ya mone mo oshimaliwa, ya vule ngaa taya landa sha.

Iipilangi ohayi vulu oku longithwa iinima yayooloka ongaashi ngaa oku ninga oosikopa dhetu dhomoondunda, nosho momagumbo oku ninga iitaafula yetu yokutula iinima yetu megumbo noku ninga iipundi, oshoka ngele owuna iipilangi yayooloka oto vulu oku ninga iinima oyindji iiwanawa nayi tayi vulu oku kala wa opaleka egumbo lyoye.

Aantu ohaya vulu okukala ya teta po omiti ominene opo ya vule okuninga iitafula iiwanawa nayi moshilongo shetu mu. Mo omuna aantu oyendji yeshi okuninga iitaafula miipilangi yaza komiti ominene, niipundi ayihe ya yooloka yaza momiti nenge miipilangi ya yooloka.

Omuntu ngele owakala wuna oshipundi oshiwanawa mondunda yoye nenge wuna nga iipundi yina uukusinga uuwanawa megumbo lyoye ohashi kala oshiwanawa oshoka ngele wa kutumba poyima wuuvite nawa ,wuuvutha nawa omwenyo goye, omwenyo goye ohagu kala guli pehala.

Omuntu ngele wuli megumbo owa pumbwa nga oku kala wuna omboloto, omboloto oya pumbika oshoka omboloto oyo oshikulya oshiwanawa. Omboloto nge wa gwayeke ko nande okaima kafa ondjema oto kala wu uvite nawa nangoye shi to li owu iyuvite ashike.

Moshilongo shetu otu na aantu ye shi lela okuninga iipundi iiwanawa miipilangi ya yooloka. Uuna to iyadha wu li nando omoshilandopangelo muka, oto vulu oku ka talela po omahala ogendji ge shi okuninga iipundi iiwanawa miipilangi.

Ngele oto kongo iikulya ya yooloka ilo to kongo owala odhelela yoye ilo ohema yoontulo owa pumbwa okuya moshitopolwa shetu shaShana moNamibia, eto ka talela po omatala oshoka oko to adha oofeyi dhoye niikulya yoye yopamuthigululwakalo gwetu gwaawambo.

Omuntu ngele wu na egumbo owu hole ngaa wu na iipundi iiwanawa yi li megumbo lyoye, oshoka ngele wu na iipundi iiwanawa hayi monika nawa yi na nuukuusinga wu na omalwaala omawanawa ohashi kala shi li nawa kaayenda ngele ye ya oku ku talela po nenge kaanegumbo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka nongele oto zi moshilongo sheni, wuuka miilongo iikwawo, owapumbwa wukale wuna iimaliwa yoshilongo shono. Owapumbwa okumona kutya oto shendje ngiini iimaliwa mbyono, opo wukale wuna oshimaliwa shomoshilongo mo.

Omuntu ngele to kongo iipundi nenge iitaafula iiwanawa owa pumbwa okutala koositola dhomadhina ngaashi oLewis nenge ositola edhina Funmart. Odho oositola dhi na iipundi iiwanawa noonkondo tayi opala mo megumbo.

Kehe gumwe e na omwenyo mopaife oha ipula kutya ngiika iimaliwa oteyi mono ngiini oshoka ngele owafa ngaa aantu oyendji oho kala twiipula kutya iimaliwa otandi yi ningi ngiini, nongele owuna nale okamaliwa keli po ohokala twiipula kutya ngiika opo ndimone iimaliwa oyindji otandi yi ningi ngiini.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka oshoka ito vulu owala okuza moshilongo shetu ndele toyi kiilongo iikwawo niimaliwa mbi wa za nayo moshilongo sheni wu keyi longithe kiilongo iikwawo ihe owa pumbwa okushendja iimaliwa yoye yi kale yafa yomoshilongo moka.

muuyuni wopaife kuna mpa toyi nde inopumbwa oshimaliwa oshoka ngele owa zimo megumbo waka landa sha itovulu okulanda sha kuuna oshimaliwa kuza kiikulya mbi holi megumbo nokiikutu mbi wazala.

Opuna aantu ya dhewuka oku ninga iinima oyindji miipa yiinamwenyo. Oko kutya ngaa ngele owa hala nande okandjatha koye, nenge wa hala oongaku dha ningwa miipa yiinamwenyo, oto vulu oku yi mona.

Omuntu ngele wuna iipundi iiwanawa yaningwa miipilangi megumbo liye iipundi yaningwa lela komuntu eshi okuninga iinima oyindji miipilangi ohashi kala oshiwanawa oshoka ohayi monika nawa megumbo yo ohayi kala iiwanawa megumbo nokukutuumba shili.

Omuntu ngele wuli megumbo owapumbwa okukala wuna iinima iiwanawa. Okuza ngaa kiitafula yoye noku kala wuna iipundi tayi monika nawa yina uukusinga tayi monika ,yina omalwaala omawanawa.

Omuti ethimbolimwe ohokala wahala okanima koye okawanawa keli mondunda weka tula uungala woye nenge wekatula ngaa uumeno woye tawu monika nawa ,oshoka ngele owamono omuntu eshi okuninga nawa iipilangi nenge eshi okulongitha nawa iipilangi otavulu oku ku ningila okanima koye okawanawa taka vulu okukala ka thikamitha iinima ayihe mbyoka mondunda yoye.

Omuntu ngele owuna egumbo owa pumbwa oku kala wuna iipundi iiwanawa. Iipundi tayi vulu oku monika ngaa nokaayenda sho tayeya yeku talelepo oshoka ngele owuli megumbo ndele iipundi yoye oya fa ngaa kuushi kutya oyafa peni ihashi monika nawa kaayeenda.

Omuntu ngele toya kiiputudhilo yopombanda owa pumbwa ngaa wukale wuna oka mbomba kombaanga oshoka ngele tokaninga iinima yoye oyindji oya pumbwa oku kala hayi longithwa noka mbomba kombaanga. Okutya ohakeku kwathele miinima oyindji ngele weya moshilando pangelo sha Venduka.

Omuntu mgele wu na oshimaliwa ohokala wapanda shili, oshoka oshimaliwa ohovulu okukalanda nasho iinima mbi hayi vulu okuuvitha nawa omwenyo goye okuza ngaa kiikutu mbi wazala nokiikulya

Aantu oyendji oya pumbwa iimaliwa muuyuni wopaife oshoka aantu otaya ningi iinima iikumithi, opo wala ya mone oshimaliwa, shoku kalapo nga, sho kuninga kehe shoka ahala oku ninga, nenge oku landa kehe shoka apumbwa oku landa.

Oshimaliwa oshina oshilongo nati muuyuni wopayife oshoka kapena mpa toyi ndele ino pumbwa okulanda sha noshimaliwa. Okuza ngaa kiikulya mbi hatu li megumbo nokiikutu mbi hatu kala twa zala kehe esiku. Okuza ngaa kiinima mbi yili momagumbo getu oya landwa niimaliwa, osha simana nayi.

Muuyuni wopaife omuntu ino pumbwa okukala wu na oshimaliwa shi likohi yombete, oshoka oshimaliwa osha pumbwa okukala hashi tulwa koombaanga. Koombaanga hono ohayi vulu oku ku kwatela oshimaliwa shoye nawa ngoye to vulu oku ke shi longitha kehe mpoka wa hala kehe owala mpoka to yi moNamibia muka.

Iipundi iiwanawa oya pumbiwa mo megumbo, oshoka ohayi monikitha egumbo ewanawa, unene ngaa ngele wuli mondundu ndji hayi kuutumbwa kaantu ayehe, oshoka ngele kiipundi hono okuna nande uukusinga tawu monika nawa, ohashi kala shili oshiwanawa kaantu ayehe megumbo nokaayenda ngele ye ya megumbo.

Kayeshi naana aantu oyendji yeshi oku ninga iipundi iiwanawa, mala ngele owa mono nga omuntu eshi oku ninga iipundi yoku kamutumba, yilimondunda yokukamutumba megumo, oto vulu okwi monenamo iipundi iiwanawa tayi opalele lela megumbo lyoye.

Iimaliwa yomilongo ya yooloka oyina oongushu dha yooloka oshoka oto vulu okukala wuna oshimaliwa shomo shilongo shetu shaNamibia ngele owazimo waya koshilongo oshikwawo oto mono kutya ongushu yoshimaliwa shomo Namibia oshishona shivulithe kwasoka shomoshilongo moka wuli.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhetu oshoka muuyuni wopayife kapena mpoka tovulu okuya ndele kunasha iimaliwa okuza ngaa kiikulya mbyono hatuli kehe esiku, nokiikutu mbi hatuzala kehe esiku oshoka oshapumbiwa wukale wuna oshimaliwa.

Ositola yiikulya oya simana oshoka aantu ohaya landa mo iikulya ngaashi iithima, omalwishi, omatama, omakunde niikwawo ayihe mbyoka hayi vulu longithwa okuteleka megumbo.

Iipundi yomegumbo oya simana, omolwaashoka ohayi vulu okukuutumbwa, yo ohayi vulu okutuumbwa kukehe gumwe megumbo okuza kaayenda, nokAachina mba taya ende po, uunona nosho wo aakuluntu.

Iimaliwa oyo hatu vulu okulongitha okulanda kehe shoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. Okuza ngaa kiikutu, kiikulya, koohauto, komagumbo niinima iikwawo mbi twa pumbwa kehe esiku moonkalamwenyo dhetu.

Aanona ayehe miilongo yili noyi ili oya pumbwa okuya koskola, opo ya vule okweetamo sha mehumokomeho lyiilongo yawo, oshoka osha pumbiwa opo aantu ayehe moshilongo ya kale yena elongo lyoshilongo shawo nelongo lyiilongo iikwawo.

Uudhano wethigathano lyoombasikela owo wumwe ihaawu monika kehe pamwe moshilongo shetu shaNamibia, unene ohatu wu adha moshilandopangelo nenge koondoolopa ngaashi Walvis bay nenge koSwakopmund.

Oshimaliwa oshina oshilongo omolwaashoka ohashi vulu oku landa iinima oyindji monkalamwenyo yaantu. Ohayi vulu oku landa iikutu, ohayi vulu oku landa iimaliwa iikwawo, ohayi vulu oku landa ohauto, omagumbo, niikulya megumbo no sho woo iimaliwa oyina oshilongo molwaashoka ohayi vulu oku landa.

Ongodhi yedhina iPhone oto vulu okuyi mona kombiliha. Oto vulu okuyi landa mostola nombaanga yedhina NedBank, oto hogolola owala olwaala ndu wahala, nakeshe shi wahala shikale mo mongodhi opuwo oweyi mona kombiliha ngawo.

Omuntu kehe okwapumbwa ongodhi monkalamwenyo ye opo avule okuya komalungula, nokutuma wo osms opo wo avule nokudhenga ongodhi, oshoka ombaanga yedhina Bank Windhoek oyo tayi vulu okukupa ongodhi noku kulandithila iinima yoye yopongodhi.

Oongaku odha simana kaantu ayehe oshoka , oongaka odho hatu zala koompadhi dhetu, dho ohatu vulu okuzala oongaku dhayoloka no dhayoloka, oku za ngaa kongaku dhaakadhona nokongaku dhaamati.

Ombaanga yaVenduka oyina omatanga taga dhanenwa moKeetmanshoop, mokapale ketanga kedhina Westdene Stadium. Momasiku omilongo mbali na heyali, sigo omasiku omilongo mbali nomugoyi.

Aantu oya pumbwa iimaliwa moonkalamwenyo dhawo unene ngaa ngele taya yi kiilongo yi ili noyi ili. Aantu ohaya kongo iimaliwa mbi yili moshilongo shoka opo ya vule okulongitha iimaliwa mbi yomoshilongo mo.

Ngele aakwanegumbo yeli muudhigu woku kala ya pumbwa oshimaliwa pethimbo lyoosa ngele pena aantu ya hulitha megumbo ohashi vulika oku kala tashi eta uudhigu megumbo, oshoka ombaanga yedhina FNB ayihe mbyono oteyi vulu okuku kwathela okuza ngaa peedollar 35.

Iimaliwa ohayi longithwa kaantu oyendji okuza ngaa kiilongo ya yooloka noya yooloka. Iimaliwa ohayi longithwa okuza ngaa koku landa oongaku, koku landa iikutu niikulya noku pita ngaa miilongo ayihe mbi twa pumbwa okuya, okuza ngaa moNamibia tuuka kiilongo yoo South Africa nokoo Tanzania apehe mpoka ohatu longitha iimaliwa ya yooloka noku yooloka.

Ombaanga yedhina Nedbank oyina okambapila taka popi kombinga yomashina gayo giimaliwa itaga taamba iimaliwa mbi opo yalongwa nuumvo oshoka antu mba yahala iimaliwa yawo okuyi tula momashina oya pumbwa okuya kombaanga yoyene.

Okashina kiimaliwa kombanga YaVenduka ohaka longithwa okutulamo iimaliwa moombanga dhetu okutya ngaa ongele twahala okutulamo mbi tuna peke nokukuthamo iimaliwa mbyoka tuna koombanga dhetu.

Iimaliwa oyo yimwe ya pumbiwa moonkalamwenyo dhetu, oshoka ohatu yi longitha oku landa iikulya mbi hatu li momagumbo getu, niikutu mbi hatu zala komalutu getu, oshowo oku landa oohauto dhi hatu hingi kopate kehe esiku.

Moshilongo Namibia omuna oombanga dho Bank Widheok dhili pomahala, Eenhana, Maerua mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Widheok Ausspannplatz, Kudu, Katutura angehe ngono omahala nga gena ombanga yo Bank Widheok moNamibia.

Omuntu ngele wu li pomahala puudha aantu owa pumbwa wu kale wa tala nawa, oshoka aantu yamwe ihaya kala ye li po ye na uuwanawa. Ohaya kala taya tala ya hala okuyaka po iinima yaantu nenge okuya aantu moondjato opo ya vule okuyaka mo iinima yawo.